salaamaaleykum mbokki Thiel maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax man la Sadio Deme nekk agent ANCAR fii ci commune de <hesitation> Thiel

waaw jërëjëf <hesitation> DG ANCAR dafa nekk kuréel bi nga xamante ne mu ngi bàyyeekoo ci état wu Sénégal bi nga xamante ne ñi ngi koy sos <hesitation> avant l' an deux mille ay côté quatre vingt dix huit quatre vingt dix neuf lañ ko sos donc <hesitation> dafa nekk kuréel bi nga xamante ne <hesitation> dafa ñëw pour dimbale baykat yi ak sàmmkat yi nappkat yi ak ñiy liggéey ci wàllu alam bi donc <hesitation> seen branches yi maanaam seen yëngu-yëngu yi dafa xaw a yaatu ANCAR nag boo ko déggee mooy agence nationale de conseil agricole et rural ñoom ñoo moom lépp lu jëm ci wàllu xelal nit ñi ci lu jëm ci wàllu agriculture de manière générale boo waxee agriculture rekk càmm ci la <hesitation> mbay bi ci la ak njaay mi tamit ci la donc dafa am yu bëri yoo xamante ne dañ leen dajale en grand mot ñu woowee ko agriculture donc loolu mooy taxawaayu ANCAR te boo xoolee façon liggéey bi muy def bu ñëwee ci commune ñépp lay lay lay gunge donnc du topp rekk ki nga xamante ne moom mooy typiquement baykat bi mais mu ngi mu ngi fépp mu ngi ci baykat yi mu ngi ci sàmmkat yi mu ngi ci nappkat yi heureusement et malheureusement pour pour commune bi ñu nekk fii napp amu fi donc càmm mbay ak li jëm ci wàllu alam bi looloo fi am ci commune bi donc ci côté yooyu lépp lu jëm ci wàllu développement yi touché parties yooyu rekk ñun agent ANCAR toujours ñun dañuy attiré ci côté boobu pour jàppale vraiment baykat yi pour ñu mun a gis seen bopp ci wàllu domaine bi ñuy liggéey

effectivement <hesitation> comme <hesitation> jamono biñ toll nii xam nga yu si gën a ëpp ANCAR lu mu lu ko wutale surtout ak <hesitation> yeneen programme yu bëri moom que mu am programme que mu ñàkk a am programme ANCAR day fonctionné parce que Etat bi moom moo ko fi teg que mu am fii partenaire mu ñàkk a am partenaire ANCAR day continuer di liggéey parce que ñoom seen liggéey bi ñuy def mu am financement mu ñàkk a am financement dañuy liggéey donc gannaaw xelal la ñuy def bu agent bi nekkee si <hesitation> ci commune bi rekk bépp baykat bi nga xamante ne soliciter nga service am donc mun na déplacer wu mu ñëw xelal la même bu fekkente ne par téléphone la lu mu xam mun na koo waxal waaye bu fekkente ne danga ko laaj loo xamante ne xamu ko mun na jël xibaar boobu noonu mu remonter ko ci kaw ñi nga xamante ne mooy mooy ay kilifaam buñ ci mënee indi saafara ñu indi ci saafara parce que nee nañu nit xamul lépp donc am na tamit connaissance am na fu muy yem am na fu mu limité wu donc sa xam-xam fu mu mën a yen rekk foofu rekk nga mun a xelalee nit donc bu weesoo loolu xëy na dangay soliciter ñeneen ñu la ci mun a dimbale pour que ki nga xamante ne moom moo am jafe-jafe wala inquiétudes yooyu ñu mun a <hesitation> saafara li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe wam ci wàllu xelal tay boo xoolee ci Etat wu Sénégal ANCAR dong mooy structure bi ñu jox bu ñu jagleel ci wàllu conseil agricole maanaam di xelal baykat moom dong dong dong moom lañ tànn ci ci Etat wu Sénégal parce que boo xoolee ci wàllum maillage maanaam ci occupation départements yi ci Sénégal ak communes yi ANCAR dong moom moo fi am ci commune <hesitation> ay agents ci quarante cinq département du du Sénégal donc loolu avantage la donc bépp projet bu ñëw ci département rek toujours da nga fay fekk agent wu ANCAR donc loolu vraiment dafa nekk avantage boo xam ne ñun mënuñu koo natt sax fi mu toll

effectivement loolu lëkkaloo boobu am na ak benn prkojet bu tudd AICRA dafa nekk programme bu mag programme sous régional maanaam nekkul ci Sénégal yépp donc <hesitation> dañoo tànn rekk ñetti communes ci Sénégal yépp boo xoolee commune de Thiel lañ ci jël bokk ci région Louga jël beneen commune bu tudd Dagabirane yaakaar moom si côté Kaffrine la nekk ñu jël encore beneen commune <hesitation> bu tudd Mewane bu nekk dans la région de Thiès donc ci ñetti communes yooyu dafa am tamit ay xeet xeet <hesitation> yu ñuy jëfandikoo yu ñuy liggéeyee yu ñuy gungee baykat yi lu jëm ci wàllu <hesitation> sëb ak lu jëm ci wàllu dugub ak gerte mais li nga xamante ne mooy suñu commune fii sëb ak dugub lañ fi indi donc loolu noonu nag ak test la la ñuy def maanaam dañ koy testé pour xool ban melokaan la <hesitation> gàncax bi di am par rapport ak gox bi donc indi nañu fi juróom-benni variétés yu bokkul ci wàllu ñebe ak ñenti variétés yu bokkul ci wàllu dugub donc yooyu yépp <hesitation> ñu ngi koy testé nii surtout ñebe ji <hesitation> ji nañu <hesitation> lépp lu jëm ci wàllu ñebe ñu ngi koy topp di ko saytu depuis ci nji mi di ko traité pour xool gunge ko pour xam ci wàllu rendement yi benn bu ci nekk lan mooy capacité capacité am ci wàllu rendement léegi ci dugub bi gannaaw dafa yéex a ñëw dañoo xalaatoon ne balaa ñuy jël jiw bu mel noonu te jiw bu baax nekk pré base mu jógee directement ci recherche ba ñu ne balaa ñu koy yàq te gannaaw te teelut a ñëw nañu au moins essayer ñaari parcelles pour test essayer ko xool par rapport ak nawet bi nu mu mel ñu xool ndax dina àgg wala du àgg mais dañoo fas yéene woon def variétés yépp yéexaayu ñëwu jiw bi moom moo tax finalement defuñu lépp ragal ne suñu ko suulee ba pare mu yàqu te du ñu amal benn njariñ parce que dafa nekk jiwu boo xamante ne dafa xaw a rare <hesitation> ci laboratoir bi la jógee directement ñu koy woowee pré base donc moom lañu bëgg a tester fii démultiplier ko buñ demee ba xam ne vraiment variété bii moo fi gën a adapté léegi dañu koy dañu koy yaatal pour yeneen baykat yi nga xamante ne nekkuñu woon ci programme bi vraiment ñu mën cee jot parce que dañoo seetlu ne jamono ji surtout ci gox bi ci wàl lu jëm ci wàllu jiwu nit ñi xaw nañ cee sonn pour nga am jiwu de bonne qualité donc te jiwu boobu noonu kenn naatablewul ne vraiment jiw bu baax la ba gannaaw ci recherche la jógee directement ñu jox ñu ko ñun ñu koy tester di ko topp di def lépp li ci war donc buñ demee ba ci mujjantal bi si la ñuy xam donc ban variété par rapport ak lu ñu indi fii ban moo ci gën a adapté léegi moom la ñuy jël nag joxaat ko encore baykat yi ñu fulaat mu gën a yaatu nu mu gën a yaatoo nag dina dem ba occupé ki nga xamante ne képp ku ci soxla ci wàllu dugub nga mun ci am ku soxla tamit ci sëb bi nga mun cee tamit bénéficier wu parce que boo xoolee ñoom jamono jii lépp lu ñuy bay ci tool yi si lii la jaar dafa jaar ci test ba ñu valider ko ba pare ñu door ko jox baykat yi ñoom tamit ñu liggéey ko liggéey ko ba mu gën a yaatoo nii ba ñépp jot si donc bii tamit ci procédure boobu la la dugg léegi nag ñu ne weddi gis bokku ci ñu ne dañ ko buggoon léegi dañ ko jox baykat yi ñoom ñu gisal ko seen bopp di ko di ko géré seen bopp ba ñu xam melekaanu cultures yi ban moo ci gën sa moroom donc yooyu noonu buñ demee ba jeex ñoom sax si seen wàllu bopp dinañu mën a expliquer seen yeneen i moroom baykat pour que ñu mën a xam donc ci ah ñun de xeet yii nii andi woon nañ ko fii waaye bi ñu ko liggéeyee gis nañ ne bii ak bii moo fi ëpp ci wàllu rendement moom moo ñu ci gën a arrangé par rapport ak commune bi nga xamante ne foofu la ñu dëkk

effectivement bi ñu defee <hesitation> surtout sëb bi juróom-benn variétés dèjà am na ci variétés yoo xamante ne commncé nañ ñor donc identifier nañ ci yaakaar naa ñett ba ñent yoo xamante ne fi mu toll nii commencé nañ witt di dem di ko owal parce que yooyu teel nañoo ñor te boo xoolee bi ñu koy ji ñoom lañ jiwandoo ci même bës lépp lu ñuy liggéey lu mel ni traitement wala def engrais ñoom la ñuy defandoo engrais ci benn bës ci wàllu traitement bi tamit ci même bës lañ koy defandoo donc nag topp nañ ko nag ba xam ne donc ci variété yooyu ñuy def am na ci ñett ba ñent yoo xamante ne ñooñu moom commencé nañoo ñor commencé nañu witt di denc donc yooyu yépp dañuy def de sorte que du ñu jaxase li nga xamante ne moom lañ jëlee ci récolte yi benn bu ci nekk dañu koo utal benn sako bind turu variété bi lépp loo génne ci parcelle am nga dugal ci saako bi donc loolu mooy tax ne doo jaxase variété yi donc bu demee ba affaires <noise> xaw a <hesitation> maanaam ba ba récoltes yi pare dinañu xool balaa ñu koy bojj d' abord dañ koy peese natt ko pour xam poids bi ñaata la bu ñu paree xolli ko tamit pessewaat ko encore xam poids bi tamit ñaata la donc di nga mun a génne poids gosi ak poids doom bi nga xam ne donc sur nàngam <hesitation> mètre carré donc variété bi jox na ma nàngami kilos ci wàllu gosi jox na ma nàngami kilos ci wàllu ngooñ mi tamit jox na ma nàngami kilos noonu lañ koy nattee ba saay bu demee ba jeex di nga mën a xayma donc man mii li nga xamante ne def naa lu toll soit dix mètres carré su ma defoon hectare donc waroon naa am nàngami tonne ci wàllu sëb bi nàngami tonne ci wàllu ci wàllu ngooñ bi nàngami tonnes ci wàllu gosi donc noonu la ñu koy toppee noonu lañ koy nattee de ce faite ñu ne recherche amul information yoo xam ne dañ koy créer déedéet ñun si li ñu def si la ñuy sukkandiku pour avancer ay informations donc informations yooyu nag ñu buggoon ko ñu vraiement ñu ànd caag baykat yi ñoom ñu gisal ko seen bopp <noise> depuis ci départ bi ba ci mujjanteel bi pour ñu xam procédures yi ñu jaar yépp ñu maitriser ko seen bopp que ñu nekk fii ñu bañ fee nekk bu ñu leen ko joxee vraiment ñu mun ko liggéey liggéey bu mucc ayib maasàllaa te jamono bii fa lañ toll ñu bëri gis nañu ne <noise> par rapport ak variétés yi ñu leen jox gisal nañu seen bopp am na ay variétés yoo xamante ne ñooñu ñoo gën a gaaw seen morom donc donc si loolu la ñuy mën a sukkandiku après <hesitation> pour ñu mën a jël décision ne donc variété bii moom moo ëpp ci wàllu rendement moo gën a adapté tamit ci gox bi waaye tamit moom moo gën a gaaw ci wàllu ñorin

effectivement gannaaw programme bi commune bi la fi nekkal nekkalu fi benn gox donc commune bi yépp la bépp baykat bu fi nekk rekk bëgg nañ daal boo ci soxlaa nga mën cee gis sa bopp te jamono bii nii boo xoolee parcelles yi parcelles yu yu ndaw la parce que boo xoolee ñebe ji ci wàllu vitrine bi maanaam vitrine mooy seetu dañoo dajale juróom-benn variétés yépp mën naa si ñëwaat si tur yi am na ci variété bu tudd sam am na bu ci tudd kell am na bu ci tudd njàmbur am lizaar pakaaw ak melax léegi ñu xool benn variété bi boo xamante ne moom la ñuy faral di bay ci gox bi mooy yaasin ñu boole leen léegi lan moo ciy idée bi dañoo bugg a tester variétés yi ñu indi par rapport ak li ngeen faral di bay fii ban moo gën sa moroom donc test boobu moom la ñuy def donc ci wàllu nji mi ñoom lañ jiwandoo ñoom la ñu defandoo engrais ñoom lañ chaque traitement bu ñuy def ñoom la ñuy traité donc ci récoltes yi tamit si la ñuy commencé di xam nag ban moo gën a gaaw ci wàllu récolte yi donc ci loolu la ñuy sukkandiku pour jële yeneen décisions léegi ci wàllu yeneen baykat yi nga xamante ne xëy na soxla nañ ko te bokkuñu ci woon ci première phase bi bu ñu demee fii nii d' abord ba ba test yi jeex maanaam ba récolte yépp jeex ba ñu xam parcelle bu nekk ñaata la génnee ci ci ay doom ci loolu la ñu mën a sukkandiku nag d' abord ndax dinañ joxaat yeneen baykat ñu dem fulaat ko wala d' abord ñu joxaat ñi nga xamante ne ñoo ci nekkoon ñu gën koo yaatal ba tool yi gën a rëy soit mu am un quart d' hectare mu gën a yaatu nga xam ne bu ñu récolter dinañu am lu xaw a yaatu lu xaw a takku tuuti pour que ñu mën a sédd ñeneen ñi nga xamante ne soxla nañ ko gannaaw programme bi ñetti at la donc dese nañ d' abord tuuti parce que même moom bu demee ba jeex liggéey bii nii dafa war a continuer te insàllaa te dina continuer loolu moo taxoon temps yële ci ginnaaw ñu fal fi benn comité technique te Mourtala Ndiaye bu nekk Darou Naymi jiite ko donc comité boobu dañoo fas yéene dem ba dooleel ko ba mu nekk coopérative bi nga xamante ne dina yëngu ci wàllu jiwu jiwu yooyu nga xamante ne mooy jiwu bi projet bi indi surtout si sëb yi ak ci dugub yi parce que gis nañ ne dëkk bi surtout ñaari variétés yooyu ñaari xeetu mbay yooyu noonu yittewoo nañ ko lool ci ci dëkk bi léegi boo xoolee ISRA moom en plus ñebe ji ak dugub bi waaye moom am na gerte ndax bu foofu mooy complèmentarité ñaari programmes yi kii ñëw na jël bànqaas bi donc moom tamit ñëw en plus li kii jël moom da cee dolli gerte donc loolu mooy wane ne moom tamit am na ñenti variétés gerte yoo xamante ne mu ngi koy tester donc ñett yoo xamante ne moo ko indi ak benn bi boo xam ne moom la ñuy faral di bay fii ci gox bi ñu koy woowee toujours fure ñu bëri xam nañ ko <hesitation> ci fraçais ñu koy wooyee cinquante cinq quatre cent trente sept am ci tos ak kom-kom yooyu yépp def nañ ko ci toolu toolu toolu Mawla bi donc yooyu tamit dañ koy topp ba si ñor bi ñu natt ko peese guus yi peese <hesitation> ngooñ bi ak gerte gi tamit pour xam ñaari variétés yi wala ñetti variétés yi ban moo ëpp ci rendement ban moo gën a adapté ci gox bi ci loolu la ñuy sukkandiku léegi pour mën ko yaatal jox ko encore yeneen baykat ñu fulaat ko mu gën a yaatu ba dëkk bi yépp ku ci soxla rekk vraiment nga mën cee jot parce que ñu ne jiwu bu qualité sa campagne bu réussir rekk benn pratiquement trente pour cent wala quarante pour cent yi mu ngi aju ci jiw bu qualité donc si bu fekkante ne danga am jiwu bu baaxul dèjà pratiquement yaa ngi à moitié echec donc bu Yàlla defee ne taw bi repondurul comme ni mu waree rekk pratiquement yow doo récolter dara donc programme yi loolu moo leen tax a jóg pour ñëw ci commune bi tester li ñuy tester identifier li nga xamante ne moom moo baax ci gox bi gaaw ci gox bi wala baax ci gox bi jox ko baykat yi ñu ful ko ba seen yeneen i moroom baykat mën cee jot loolu mooy idée bi ci wàllu programme bi mais nag lëkkaloo bi nag yaatu na ñi ci nekk dañoo bëri sànq ci laaj boobu noonu dama ko xawoon tëb <noise> léegi ciñiñ ci <hesitation> nekk ci programme bi dèjà mooy ANCAR ak ISRA donc ANCAR moom mooy kuy yaatal di diffuser maanaam di jottali mais ISRA moom ci wàllu recherche lay lay yëngu maanaam gëstu buy bu gëstoo ba gis day jox ANCAR ANCAR jottali ko baykat bi léegi ci biir programme bi tamit Anacim mu ngi ci mooy agance national <hesitation> pour la météorologie ñoom ñooy yëngu lépp lu jëm ci wàllu jàww ji ak ci wàllu taw yi toujours yu ci gën a bëri ci dëkk bi daan nañu jot information ci wàllu météo soit day ñëwee comme genre message ci téléphones yi pour ñu xam ne ah bërëb sangam ak bërëb sangam tay ñu ngi xaarandi fa taw donc lu ci gën a bëri nag ñu bëri xëy na ñàkk a am compréhension ci message boobu noonu dañuy foog ne messages yi Anacim di joxe dafa nekk des fois messages yu baaxul fekk Yàlla xam na ne messages yi baax na waaye nit ki moo dul comprendre ñoom fan la ñuy waxee mën nga nekk fii Thiel ñu ne la ñu ngi xaarandi taw ci zone Kolda nga yaakaar ne boo comprendre lul Kolda la ñu wax bu tawul Thiel rekk nga ne ah wax nañ nii te fen nañu te Yàlla xam na ne ngeen baal ma ci kàddu gi te nekkul ay fen mais yow yaa komparàndul seen message bi fu mu fu muy waxee donc côté boobu Anacim mu ngi ciy def waaram bu baax a baax a baax xam naa bu ñu demee ci beneen émission bi ci wàllu plateforme bi di nga gis surtout njëriñu Anacim bi mu am ci ci programme bi tamit donc en plus information yi nit ñi di jot si téléphone yi vraiment ñu ngi ciy jàppale baykat bi parce que :fa loolu la loolu dalay jàppale pour ngay jël ay décisions balaa ngay def dara bu la Anacim envoyé message mu ne la ah suba day taw donc yow bu fekente ne amoon nga sa <hesitation> sa ñebe bi nga buggoon weer ci naaj wi donc donc da nga koy obliger nga téye ko parce que xam nga ne suba dina taw balaa muy tawte donc yooyu yépp da lay permettre ;fra nga jël ay décisions <breath> donc donc bu la <hesitation> bu Anacim weesoo am na Jokalante Jokalante <breath> dafa nekk bànqaas tamit buy yëngu ci wàllu communication donc moom tamit dafa am protocole ak waa Anacim surtout information yu ci gën a bëri yi Anacim di génne moom da koy jël tekki ko ci kàllaama kàllaama wolof ci pulaar séeréer selon gox bi ñu nekk comme ñun Thiel fii fi ñu nekk olof séeréer ak pulaar moom moom lañ fiy gën a wax donc ñoom seen messages yi par audio lay ñëwee dañ lay woo numéro bi 33 la commencé suñ la woowee bu fekkente ne dèjà yaa ngi seen base de données buñ la wooyee sa tur bi day affiché wu dañ lay jox mooy bulletin bi nga xamante ne moom moom la ñu joxe ci wàllu météo bi ndax war na taw wala du taw su tàngoor bi waree yokku ñu ne la nangam tàngoor bi nangam la war a toll donc ñu ngi xaarandiku taw wala fii ak fan yu néew wala semaine bii <hesitation> fas yé wala gisuñu taw benn yoon donc yooyu yépp ay xibaar yu ñuy joxe la yuñ mun a jàppalee baykat yi ci ci domaine boobu te am nañ ñu bëri ñu nekk ci seen ci seen base de données te keroog biñ ñëwee fii def nañ démonstartion <smacks lips> maanaam suñ la wooyee te Yàlla def yaa ngi chargé yoroo sa téléphone nga fekk appel en absence <breath> nooy def ba amaat xibaar biñ la bëgoon wax dangay jëlaat sa téléphone woowaat leen si numéro biñ la bi la wooyee ci diggante vingt quatre heure yi nga jotaat information biñ la buggoon wax <hesitation> bu fekkente ne vingt quatre heures boobu romb na te woowaatoo leen boo leen woowaatee ci information boobu manaam ñàkk nga ko moo tax ñu ne information climatique <breath> dafay gaaw a yàqu bu vingt quatre heures weesoo rekk dañ koy beesalaat am yeneen xibaar yu bees yuñ ci dugal encore donc yooyu daal ci bànqaas yooyu pratiquement kuréel yi yépp <hesitation> ñu ngi ci programme boobu quoi

effectivement DG donc nekkul surtout lu lu yomb maanaam parcelles yi dañoo bëri dëkk yi dañoo xaw a sore tuuti foofu tamit bëgg naa ci ñëwaat tuuti par rapport ak disposition dëkk yi ak nu ñu leen dugalee ci prograame bi parce que bi ISRA ñëwee programme bi dafa wax ne nañ jël rayon de sept à dix kilomètres dëkk yu nekk côté boobu te ñu doon ay baykat loolu moo waral nag dëkk yu nekk diggante sept à dix kilomètres ñu fexe xëcc leen ñu bokk ci programme bi mais yeneen dëkk yi nekk au delà de dix kilomètres ñooñu pratiquement programme bi selon critères yi ñu teg yooyu moo leen ci génne comprendre nga parce que ñu gën a bëri nekk nañu ay baykat mais ñu ngi pratiquement à trente kilomètres ñu mel ni comme Patacourou ay Julti dañoo nekk baykat yu yu mag mais nag Yàlla dafa def par rapport ak li ISRA soxla ak recherche bi niñ ko soxlaa dañoo soxla lu jege nga xam ne boo jógee fii tag nga mën a dem foofu automatiquement nga mën a bu fekkente ne ay attaques la nga mun a jël ay décisions waaye bu xawee xëcc de trop pour dem fa mu doon jafe-jafe dina indi gàllankoor tuuti loolu kese moo waral lii quoi léegi ci wàllu saytu bi man en tant qu' agent <hesitation> parcelle lu ANCAR yi non seulement yooyu man maa leen installer depuis ci nji mi ak ànd ci ak baykat yi mais bu ISRA bi boobu fekkee naa <hesitation> jiwu sëb bi ak jiwu gerte mais dugub bi bi ñu koy ji dama jamono yooyu d' abord <hesitation> fekke duggaguma carrément ci programme bi parce que dafa amoon ay rëq-rëq yu ndaw yu ci yu ci nekkoon mais par la suite bi ñu ko jubantee rekk <hesitation> dañoo waxtaan ak ANCAR ñu ne leen gannaaw am nañu ndaw bu nekk fii ci commune bi il faut ma jàppale leen bokk ci programme bi di leen saytul tool yi di <hesitation> dem ci baykat yi nga xamante ne noonu ñoom lañ jox parcelles yi di saytu seen i liggéey di leen jàppale ci ci liggéey boobu te liggéey boobu nag def naa ci <hesitation> yu bëri surtout dangay ñëw si <hesitation> benn baykat boo xam ne xëy na maitriser wul carrément par rapport ak plan bi ISRA bi ISRA leen joxoon pour niñ ko war a jiwee parce que plan bi dafa <hesitation> joxe ñaari variétés surtout ci dugub bi ñaari variétés la ci joxe calag deux ak suuna trois léegi parcelle bu nekk danga koy xaaj ñenti yoon parcelle bii nii danga koy fumier fumier kese nga koy def bële danga koy def engrais kese bii nga def ko fumier ak engrais bële doo def dara donc ñooñu dañuy dañ leen di tester pour xool par rapport ak ñenti façons yooyu ban mooy ëpp rendement donc test bi noonu la léegi yow baykat bi nga xamante ne am na ci ñoo xamante ne joxoon nañ leen ko ci départ ba mais avant loolu avant may dugg ci programme parce que fekk naa parcelle dugub yépp ñu ji leen ba pare ñu bëri def nañ ci erreur ci programme nu ñu ko war a jiwee parce que maitriser wuñ komparànduñu te ñi leen di gunge toujours toujours mënuñu nekk sur place donc loolu moo taxoon mu amoon jafe-jafe bon fekk naa ñu <hesitation> def loolu ba pare mënuñu ko woon rectifier mënuñu buddi dara donc ñu obliger rekk continuer ci loolu di ko suivre di ko topp ba Yàlla def na am na ci ay parcelles yoo xamante ne ñor nañu <hesitation> te góob bi tamit dama ciy profiter waale ci occasion nee na balaa ngeen di góob d' abord nañu fexe naa ko yëg information bi pour su ma ñëwee ma xamal la noo koy noo koy góobee parce que du question ñor la rekk nga ñëw sa sa ngóobaan dugub di dagg rekk déedéet dafa am tamit nu ñu koy daggee dafa am natt buñ ciy def ci parcelles yi pour nga nga nga dagg ko programme bi yooyu la ñuy soxla léegi li si des xam naa ne après dinañu gën a waxtaan ci journée journée bi ñuy war a organiser insaa àllaa ci programme boobu noonu kenn ku nekk nga dégg vraiment lan la programme bi nas ci wàllu liggéey boobu léegi ñun ak ISRA ISRA démb rekk laa jógee ci ci seen parcelle bi waaye DG li ma fa constater mooy surtout ci dugub bi mooy picc parce que parcelle boobu moom moo mujjee ci gox bi pratiquement picc yépp foofu la ñuy daje lekk nañ ci yàq nañ ci lu bëree bëree bëri démb démb bi ma fa jógee def fa constat bi dama woo waa ISRA ñu ne ma léegi li nga xamante ne moom moo fa nekk lu ñor fexeel nga récolter ko au moins ñu rawale ko donc yooyu parcelles am na ci huit parcelles parcelle bu nekk li ma ci récolter ci moom ma teg ko ci parcelle am foofu nga xam ne réeróo du am donc loolu liggéey boobu def naa ko léegi <hesitation> sëb bi ñu def foofu sëb bi moom ñor na boobu moom récolter nañ partiquement lépp ngooñ bi dong a fa des léegi gerte gi moom moo fa des gerte bi des na tuuti boobu xaw naa des donc xam naa bu programme bi ñëwee insãllaa dinañ dem visiter ji baykat yi gisal ko seen bopp par rapport ak comportement façon variété yi ñoom yi waa ISRA indi ak variétés bi ñuy faral di liggéey ci gox bi ban différence d' abord ci boo xoolee rekk dangay dangay xam ne différence am na d' abord nii boo ko xoolee ci wàllu xob yeeg tout ça donc saytu boobu DG <hesitation> malgré que liggéey bi yombut mais vraiment ñu ngi ciy xar suñuy tànku tubéy pour def liggéey bi comme ni mu waree parce que ISRA ANCAR yépp pour développement la donc du ma nekk fii rekk ñu ne agent ANCAR laa rek may topp liggéeyu ANCAR bi kese ma ma bañ a fulaal liggéeyu ISRA déedéet fu ma teg ANCAR fa laa teg ISRA gannaaw ñoom ñoo ñu wóolu ba teg ma ci place bi lu ma def fële loolu laay def fii donc amul xàjj ak seen donc ñaar yépp laa yemale ci ci liggéey bi

maasàllaa journée boobu vraiment <hesitation> d' abord yeggseegul waaye man dama cee d' abord kontaan parce que que programmes yu mel nii dafay baax que askan bi ñëw fekkee di gis di dégg li programmes yi di wax <hesitation> ñu ngi ko fas yéene def insaa àllaahu rabbi ci kàttanu Yàlla le vingt mooy alxames lay tombeel le vingt octobre deux mille vingt deux fii si commune de Thiel te ñu ngi ciy woo vraiment suñu mbokku béykat yi yépp ak partenaires techniques yi nekk fii nii yépp vraiment ñu ñëw teewee ndaje boobu waaye nag <hesitation> woote boobu nag mënuñu koo jiitalee feneen à part que ñu jaarale ko ci <hesitation> kilifa dëkk bi moom monsieur le maire xanaa fii bépp programme bu ñëw fii balaa ngay def dara moom allah kulli alli il faut nga jaar ci moom d' abord mooy mooy dëgg bu la dalalee après nga doog a commencé def li ngay def voilà donc loolu moom lañ koy màggalee donc ci liggéey boobu dafa am tëralin bu ñu tëral ci bés bi bu ñu yeggsee gan yi <hesitation> dina am waa ISRA dina am ANCAR dina am benn programme bu tudd ULRI dina am AICRA AICRA mooy bailleur bi moom moo financer programme bi dina am tamit Jokalante ci biir day di waaye tamit waa presse côté Louga dina am benn kii bu jóge foofu ak presse locale bi fii nii mooy <hesitation> yow en tant que directeur radio yow tamit bokk nga ci presse yu ñuy invité waaye ci turu URAC ngay ñëwee foofu tamit plus population yi nga xamante ne ñoo nekk si dëkk bi donc buñ ñëwee d' abord :fa dañuy dem visiter ji parcelle lu ISRA bi <hesitation> yóbbaale ci ay baykat ñu ñëw gisal ko seen bopp <hesitation> ñu xool par rapport ak comportement liñ fekk sur le terrain buñu paree dem ci parcelle lu ANCAR yi yi nekk Darou nayim fële si bu mag bi bu ñu xoolee foofu tamit bu fekkente ne soxala nañu yeneen parcelles indivuduelles yu ay nit yor mun nañ jël tamit * wala données yi ñu xool foofu tamit <hesitation> yan comportement la gàncax bi am suñu paree <breath> dañuy ñibbi si fii si Thiel toog ci bâche bi léegi nag waxtaan par rapport ak lu ñu gis sur le terrain bu waxtaan boobu amee diggante waa programme bi ak baykat yi ñu fekk si donc dina am surement xam-xam bu bëri bu ci bu ci génne ak par rapport ak lu ñu fas yéene def ci gàncax bi nga xamante ne def nañ ko ci tool yi bu loolu paree dinañu maanaam projeter wu dans l' avenir perspectives yi ci yaatal bi naka lay demee naka lay fonctionner moo tax question yooyu noonu jour boobu occasion la képp ku bugg a xam information ci wàllu yaatal programme boobu wala soo ci bëggee bokk noo war a def ba bokk ci occasion la tamit nga ñëw teew nga déglu information yi jógee ci programme boobu ba vraiment ñépp xam ko njariñoo ko ñu xam ne programme bi ñëw na fii waaye du caaxaan moo ko fi indi parce que rekk partenaires yi fi daje loolu rekk wane na ne vraiment du programme boo xamante ne dañoo ñëw rekk pour saraxe ko nii rekk wala sànni ko déedéet parce que dafa am lu ko tax a jóg jafe-jafe yi nit ñi nekkee ci wàllu am jiwu ba jiwu de qualité loolu la ñu gis ne ñu xam ne il faut ñu tëgg programme bu mel nii def ko fii ci gox bi rawatina nag boo xoolee communes yi nekk ci région Louga de waxuma la sax département Linguère région Louga mais Thiel dong lañ ci tànn loolu avantage la te occasion la mais tamit yaakaar la moo tax ñu indi ko Thiel waaye na bu xasee ba dugg Thiel man Sadio Deme moomatuma ko yow Aliou Sow moomatoo ko waaye askan bi moo ko moom donc na ñun ñépp jàpp si vraiment lépp lu ñu mun a <hesitation> jàppale pour ñu am résultat ci programme bi na ku ci nekk franchement soxala nañu vraiment nga jàppale ñu si su dee ay xelal lépp daal yombal lépp soxla nañ daal ngeen jàpp si vraiment ba programme bi am résultat parce que bu amee résultat rekk image su commune de Thiel la baykatu commune de Thiel la ñuy wax waaye du ñu wax Sadio Deme donc loolu tamit dafa mbir dafa nekk mbir boo xamante ni mbir mu am solo bu nit ñi war a bàyyi xel bu baax a baax ci programme bu ñu la tànnee ci biir ay communes surtout ñu andil la programme bu mel nii vraiment yaakaar moo tax te am naa yaakaar ne baykat yi ñu ci tànn vraiment ñu ngi ciy xar seen tànku tubéy ci <noise> ci profité ci occasion bi di leen jaajëfal vraiment ci taxawaay bu baax a baax <breath> di leen ñaax surtout ñu gën a doole ñu gën a yokku taxawaay surtout ci ci liggéey bi ba ñu gen a <hesitation> ñu am résultat bi nga xamante ne moom la ñuy séntu ci ci programme bi te am naa yaakaar ne bu gan yi ñëwee alxames yaakaar naa duñ leen rus a wan li nga xamante ne moom lañ liggéey ci tool yi si kàttanu Yàlla

effectivement DG comme ni nga ko waxee ah noonu la noonu la demee boo xoolee picc yi moom vraiment <hesitation> xaw nañoo tarde surtout toolu dugub yi donc jamono bi ñu bëri <hesitation> toll nañ ci ci récolte te ci récolte yooyu comme ni ma la ko waxee surtout ci toolu programme bi képp ku ciy récolter rekk ñaan naa la vraiment nga <hesitation> nga yégal ma ko pour ma ñëw surtout ma xamal la ni nga koy récolter pour ci wàllu natt bi parce que programme :ra bi dafa am numu ko tëralee donc ci natt boobu <hesitation> dañoo seetlu ne ñu ne dugub bi balaa d' abord surtout nga koy récolter parce que bu ñorul boo ko <hesitation> daggee noonu bu owee rekk day dellu yaa ngi gis donc dañuy xaar ba mu ba mu ñor carrément nga récolter ñu ne nag boo koy récolter fexeel nag boo ko daggee bu ko def ci <hesitation> bu ko teg si kaw suuf si noonu carrément na am loo xamante ne li nga teg ci suuf boo xamante ne <hesitation> ndax nga mën ko cee teg mu bañ a am contact direct ak suuf si donc loolu dafay éviter <hesitation> ay yeneen gunóor yiy dox ci suuf ñu mun koo yàq loolu tamit ci benn la ci ci xelal yi waaye boo ko bu owee ba pare dajale ko nga bojj ko léegi boo ko bojjee denc ko foo xamante ne dina am aération maanaam ngelaw day dugg di génn waaye ñu bañ a am tooyaay tamit waaye bu fekkente ne si saaku tamit nga ko def moytul jël saaku bi rekk teg ko directement mu am contact avec le sol parce que tooyaayu suuf si noonu parce que ñu ngi pratiquement génnaguñu carrément si nawet loolu mën naa infecter li nga xamante ne mooy grains nga yi nga récolter donc xoolal loo xam ne soit ay bant la wala leneen loo mun a teg d' abord si suuf ba pare door a jël saaku bi teg ko ci kaw mu bañ a am contact direct ak <hesitation> ak suuf si loolu tamit lu am solo la lu ñu war a bàyyi xel bon <hesitation> dafa nekk actuellement nii <hesitation> parcelle yu ndaw xëy na bu nekkoon ay tool yu mag a mag comme yeneen tool yu mag yi dañuy faral di xelal tamit baykat bi ku ci am ay ay machines bojj mu mën koo indi ci tool bi mu bojjal la vraiment mu séparer la lépp luy graine bi ak yeneen yi nga xamante ne bokku ci nga mën ko def ci ay saako dem denc ko denc ba moom surtout nañu moytandiku boo ko defee ci saako rekk ñëw rekk teg ko noonu ci suuf mu am contact avec le sol loolu moom vraiment nekkul lu ñuy digle ci wàllu bonne pratique agricole xoolal lépp loo ci mën a def soit ay ay bant daal na na xaw a kawe nga jël après saaku yi teg ko ci kaw donc day day éviter lu ñuy wooyee guusaayu kii bi quoi maanaam <hesitation> kii bi grain yi bu bu bu tooyee tuuti rekk loolu mën na yàqu te loolu noonu bu xawee yàqu rekk même boo ko waree utiliser comme jiwu du normal du baax donc xeetu kii yooyu noonu noonu <breath> lu ñu war a éviter la waaye am na ci yoo xamante ne tamit dañuy faral di utiliser ay bâches gis nga bâche gis naa ne boo xamante ne dama xamul ndax nit ñi tamit dañ koo xamaul wala dañ koo <hesitation> yëgul waaye bâches yi am na ñaari façons mooy bâche bu ñuul kukk bi ak bi nga xamante ne dafa weex tàll mu am transparent boo xam boo xoolee mun nga gis ci ci beneen côté bi ñu ne yooyu boo ciy weer lu mel ni soit ay sëb wala ay gerte fexeel d' abord bâche bi nga am soit ay couches su ñax bi nga lal d' abord jël bâche bi teg ko ci kawam bâche bu ñuul bi de moom mooy jiitu d' abord boo ko ci tegee après li nga bugg a owal nga sotti ko ci bâche bu ñuul bi ba pare ci kawam nga teg ci bâche bu weex xam nga loolu ban njëriñ la am bâche bu weex bi day xëcc tàngoor lumière bi bu xëccee léegi bu bi nga xamante ne moom mooy bu ñuul bi moom da koy téye donc bële di xëcc tàngoor bi su wàccee bële da koy téye donc tàngoor bi day nekk diggante bâche bu ñuul bi ak bâche bu weex bi donc lépp lu nekk rekk gunóor ci diggante bi li nga xamante ne moom nga bugg a owal da koy ray donc day fexe mu mu disparitre te loolu noonu boo ko defee rekk dangay tëj lépp ci rebords yépp nga am teg ci ay xeer bu ngoonee après dindi ko encore delloowaat ko ci ay saako denc bu ëllëgee tamit nga defaat la même chose bu yàggee bépp gunóor dootu fa dox li nga xamante ne mën na la yàqal sa sa gàncax loolu tamit <hesitation> buggoon naa leen baaxee tamit information boobu noonu ñu xamaale ko noonu

donc saaku yi moom du du n' importe quel saako xoolal saako yu set surtout nag ñu ñu doon ay saako yu yu bees yoo xamante ne xëy na même bu fekkente ne <hesitation> mos nga ko jëfandikoo waaye xoolal si ban anam nga ko utiliser woon parce que loolu tamit mën na laa indil jafe-jafe lu si li ñu gën a recommander daal booy denc surtout lu mel ni <hesitation> jiwu wala sa dugub bi nga xamante ne fas yéene nga ko lekk utal saako yu bees def ko ci loolu la ñuy gën a recommander waaye des fois dangay gis nit jóg nii rekk tase fi ak kenn kuy yor ay saako yu màgget rekk ñëw rekk jël ko ñëw dencee fa jiwu bi nga xamante ne moom nga fas yéene utiliser déwén bu fekkente ne yow sa saaku bi dèjà normal lul waaye amoon na ay gunóor yu fa des donc boo ko dencee sa jiwu rekk mën na ko mun na ko infecter moo tax dañuy faral di recommander bu fekkente ne dañ koy denc pour jiwu déwén fexeel daal des fois dangay doubler sax am am na ay par là yu yu weex yoo xamante ne danga ko jiital boo ci sottee jiwu bi après dugal ko ci saaku bu demee ba fees après nga brossé denc keroog tamit waxoon nañ ci façon denc bi ak xobi niimaa yi doom yi naka nga koy jëfandikooyee pour pour def ko yooyu tamit yu am solo la parce que des fois damay gis ci posone yi ñuy faral di jënd des fois pour di ko dencee seen i seen i seen i kii seen i jiwu am na ñoo xamante ne sax utiliser wuñ ko comme jiwu waaye dañ ko denc pour après lekk ko waaye nag boo jëlee posone yooyu noonu nga dencee ko kii boobu noonu bu demee ba yàgg après nga jëlaat encore lekk ko loolu yaa ngi ci danger mën nga indil sa bopp ay Cancer ak yu kenn xamul donc yooyu nit ñi war nañ cee moytu su fekkente ne même bu fekkee ne danga koy utiliser <hesitation> pour denc waaye na doon yoo xamante ne dootoo ko lekk waaye danga ko utiliser uniquement pour jiwu là côté boobu sax au moins mën nañu accepté mais li ngay def li ngay li ngay lekk après mënoo jël doom yooyu noonu di ko dencee sa sa kii boobu sa sa <hesitation> sa jiwu boobu loolu mën na la indil ay jafe-jafe yoo xamul kenn xamul fan la lay yóbbee donc loolu nit ñi war nañ cee moytu bu baax a baax léegi nag ma ñëwaat tamit même ci ci sëb yi pratiquement procédure bi ma wax nii yépp loolu la ci wàllu bâche yi yi dem ci <hesitation> sëb yi boo ko récolter il faut nga owal ko d' abord parce que bu wowul day guus te bu guusee rekk mën na nëb bu nëbee doo am jiwu maanaam danga koy perte donc taux de germination moom boo jiwee soo waroon am même quatre vingt dix pour cent boo moytuwul ay moins de quarante pour cent ngay am donc loolu baaxul ci wàllu jiwu donc baax na d' abord boo récolter fexeel nga weer ko ci naaj bi ba mu ow koŋŋ après nga doog ko xolli nga jël sa jiwu def procédures yi nga wax denc ko soit nga sol ko si ay bidons yu set denc ko foofu noonu ba heure boo ko soxlaa nga génnee ko dem dem ji loolu moom wax dëgg Yàlla moom vraiment dafa simple te ñebe am na ñoo xam ne <hesitation> buñ ko récolter ba pare ba owal ko dañuy jël ay machines moom moo leen di pratiquement xollil ñebe bi te yooyu xolli boobu mun na toj ay doom yu bëri te doom yooyu noonu bu tojee yu gën a bu bakkan bi tojee rekk même boo ko jiyee du sax loolu tamit nit ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax xollee ko loxo daal moom moo ciy moo ci li gën voilà donc boo ko defalee programme rekk gannaaw benn hectare <noise> sëb <smacks lips> dañuy soxla seize kilos donc loolu pour xolli ko bu fekkente ne sa waa kër yi taxaw nañ ci vraiment loolu yaakaar naa ne nekkul lu lu la mën a jëlal temps bu bëri

dañuy xaar ba mu ow ba pare après door ko xolli dangay xaar ba mu ow ba pare après door ko xolli après denc ko waaw loolu moo lay mën a permettre nga am gàncax bu normal boo ko jiwee parce que fi nga koy jiyee bu faible rek donc plan yi ci génn tamit dañuy faibles dañuy vulnérables donc dafay yomb am feebar waaye boo koy boo koy kii bu dëgëree même bu saxee sax pour gunóor munal ko dara du yomb donc comme ni ko mag ñi daan defee avant rek dama nekk di <hesitation> gone laa waaye yu bëri au moins dama koy faral di di seetlu amoon na ay temps des fois ma dégg nit ñi di ko wax même ñaari kër bu ñu buggee mayante ay soxna dañuy vérifier d' abord <hesitation> famille bii voilà kii su ma ko joxee <hesitation> xale bii nii yan façon doom la war a am voilà loolu yépp dañ ciy dañ ci doon bàyyi xel moo taxoon ci jamono yooyu su ñu bayee ba noppi surtout lu mel ni ay ay ay mboq wala dugub dañuy xool ci kii yu gën a baax yi foofu la ñuy jëlee jiwu pour déwén foofu dañuy tànn tànn boobu dafa am lu ñu ciy séntu parce que boo tànnee lu baax yóbbu ko ci ci ci ci àll bi suul ko dinañu am yaakaar ne insaa àllaa li fay jóge donc lu baax lay doon <smacks lips> donc tamit jiwu bi toujours noonu la ñu ngi bàyyi ay pratique yu yàgg yoo xamante ne lu baaxoon la ci ci ci askan bi mais léegi nit ñi dañ koo dañ koo bàyyi lu si gën a bëri yi dañ koo bàyyi dangay bay fii am lu bëri yow doo xalaat leneen lu dul yóbbu lépp ci marché bi jaay ko lépp def xaalis bi si sa poche bu déwénee nag après nga toog di topp di topp pour am jiwu bu baax te loolu tamit jafe-jafe la te yow amaloon nga sa bopp solution bayoon nga amoon nga lu bëri munoon nga ci jëlee jëlee sa jiwu dencal sa bopp pour bu déwénee doo sonn fii di daw pour am jiwu bu baax parce que amoon nga ko dèjà donc loolu yépp pratiques yooyu dafa nekkoon pratiques yu baax te jamono yooyu nit ñi sonnuñu woon comme ni ñu sonnee léegi ci wàllu am jiwu dangay daw bay bëgg a dee am loo xamante ne pratiquement surtout su dee gerte la buñ la ko joxee sax yow yow Sow en tant que kii ngay nga yëy ko une semaine rek nga yëy ko mu jeex waaw donc loolu tamit nit ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax parce que programme yi moom dañoo ñëw rekk pour dooleel nit ñi waaye ñëwuñu surtout pour yàqal kenn mais dañoo ñëw pour dooleel leen fekk leen ci li ngeen nekk yokk leen doole ci yokk leen ci xam-xam parce que xam-xam du doy ak loo xam xam xam ci àdduna am na ku la gën a xam ak foo mën a toll tamit ci wàllu xam-xam am na ñoo tane donc nit moom si digg rekk nga ne am na ñoo tane am na ñu la tane donc côté boobu moom boo ko xamee rekk moom dund bi war na simple ci doomu Adama

bon xanaa di la remercier d' abord yow mii ma invité jox ma temps <hesitation> d' antenne ba ma ñëw toog fii di waxtaan ak askan bi di remercier <hesitation> waa dëkk bi yëpp bépp képp kuy baykat <hesitation> sàmmkat nappkat ak kuy yëngu ci wàllu alam yi maa ngi lay jaajëfal ci déglu bi di remercier population bi yépp di <hesitation> ci remercier waale tait <hesitation> autorités <hesitation> locales bi moom monsieur le maire ak ekibam di remercier tamit baykat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir programme bi ci seen wàllu taxawaay ak seen wàllu <hesitation> vraiment engagement pour réussite programme bi te am nañu yaakaar ne insàllaa ci alxames bi nit ñiy ñëwee pour visiter yaakaar naa ni du ñu am gànce ci programme boobu parce que def nañ fa vraiment lu ñu mën a wane donc côté boobu moom maa ngi ciy kontaan <breath> di kontaan tamit ci ñi nga xamante ne ñoom laa àndal ci liggéey boobu noonu baykat yépp su ma limee rekk juum donc maa ngi leen di remercier ñoom ñépp ñi nekk ci programme bi ak ñi ci nekkkul yépp te maa ngi liggéey ak ñoom ci beneen fànn ñoom ñépp maa ngi leen di jaajëfal vraiment ci déglu bi donc di remercier yow <hesitation> ak sa équipe ñoom Thierno Touré ñi nga àndal daal ci programme rajo bi yépp maa ngi leen di jaajëfal voilà donc xam naa di leen wax ne ba beneen yoon insaa àllaa